Shimuli, she rangi iya purple, khulikho shikuku bashilanga bari namundyooli shakwilekho shili khususunamo byekhulya basho

Itchewa mulimo bunyaasi, bulala buli ukhwoma ni bisaala bikali khundulo bikali, mulimo ni shimenya shye ligali shishakhalikhakho shimawo, shimenya ishi khulikho iranji iya blue ni iya yellow

Shitsakha, bunyasi bwayoma idayi waliyo bisaala bigaali mulimo ni tsofu mushitsakha muno itsofu ingulu ili imikhile.

Isolo isi balanga isimba yakonele mu bunyaasi, bunyaasi bwayo buli nga bubwoma

Tsinzukhi tsabusane, tsabusan mubibuwe bibili tsindala tsili khuralana khukhwama khushibuwe khuza khushibuwe ishidi tsinzukhi zino zingali naabi.

Kametsi kamakali ne iranji yashukhilile ili nga iya purple purple oba yarandarire, mumetsi khuno ilikho ishindu shimalisile shili nga lilyaato

Bisaala bye bimuli nga byarakho bimuli bya purple bibonekha bulaayi, inzukhi indwela yatsile khusimuli yakwilekho ili khususuna bunule bwesi iramisa khukhola bubushi bwayo.

Lugudo lwakolasi khulikho bitima bili khutima nga i'taxi ni tsi motookha e'tsindi tsindini, ni tsipikipiki khundulo waliyo esi bakulisila kamafura kesi bitima binywa ne byatima

Bibindu bikaali byesi bakholela mumakhono, mumuli tsinanga muli bitenge, bikhoyi ni'bibindu bibindi babirano isi babikulisila faana

Kumukunda, umundu kamakhono ke kabonekheleye ali nga uli khubyaala bilimwa bino. Bilimwa bino byabonekheleye byesi abyalile bya green.